Dako delcol acel ti ceto ipoto yaku muni aryo laco ki dako tye ma giti wot i yo acel ti mako cal yadi ma tye iteng yo man

Dyangi nyakole madwong ma tunggi boco gitye ka wot idi gudi malac

Ot ka ma kigwoko iye jami mapat pat macalo rec tye idog nam madit ki ibute tungcel odi tye iye ka ma dano bene bedo iye.

Coo madwong gitye ma giruke igang myel me tekwaro kun gitye kamyel bene

Dano ma gugure i otlega ka winyo peony gitye ka wot ki cam ngat acel i kingi tye ka mako cal ngat acel tye ka telo lega.

Bim tye ma obedo ikin lum ka neno ka ma en pol kare maro kwo iye.

Nyig kic ma tye ka doto moo kic ki i kom ature

Yadi magudongo macego cego madwong tye i gin godi madongo.

Dako acel tye i opic ma mege ka ma en tiyo iye dog tic ma mege ti tic ki kompiota dok bene ti mato cai ma nongo en ti wot ki ticce.

Yo maram madit ma dano tiyo kwede me wot tye ma opoko kin poti i but yo tung cel ki tuncel tye bene cok ki godi madongo.

Tugu tye ma gurye madwong cok ki ot lega madit.

Nyig kic acel tye ma tye ka tuk cok ki wi yamo.

Mon ma ki cato jami ma nyige gitye ka bito muranga kaopis madyaka kiteko me acata

Co ki lutino gibedo cok ki dukani ka ma kiti ka timo iye biacara mapadi padi me mobil mane ki cato labolo ki cato makar bene

Labolo tye munyak muketo kome i poto labolo madit

Rii gitye no magin gikwo i ye kacam.